Oyissaa tiyido huuphiya sawettes. Qitattida huuphiya qassi loyittidi geeshsshes. Cora maccaasay go'ettiyo issi ooratta giigida huuphiya qibaatee de'eesishin ha qibaatee ubba supper markketetun demmana danddayabeenna gishshatawu ne supper markkeetiya de'i?

Daro biittatun kawo garuwa addiniitay attennaani heeraa woykko kawo garoy de'iyo shuuriya loyttanaayyo wottiyo jabanaa dumma dumma biittaappe woykko urqqaappe merettiyabata shiishshidi wottiyo man"eti bonchchettidi naagettoosona. Nu Toophphiyatton, nu heeraatton shin? Ha allaallee bonchchettidi naagettii?

Ha'i asaassi kisiyan danccuwan miishshi baynaagaappe denddidaagan shammiyobikka wolqqaara beennaagaappe denddidaagan namisan ka'ettiyaageeti corati de'oosona. Hagaa gaasuwan daroti bantta qoppiddoogaadan hoolliya bantta qofaa gattanayo danddayenna gishshaassi aawatettay de'iyo sintta xeera gidiyaageeti hagaa yuushuwan ayi ayi oottiyakko kehe?

Moqottaa kuwaa giddon uttanaayo injjetida sohuwani corattidi uttida bootta maayuwaa bollaara maayidaageeti hegeeti doctereteeyee luxissiyaageeteeshsha neeni eriyobi de'ii shaakkada eriyobi de"isha niyo?

So asaa goddooni gallassaassi woossidi qammaassi galatidi banttaso naatuura pe'ido peeshshaabaa zorettiyanne hanettida allaalliya yuushuwani sinttappe metuwa pagalanaayyo issippe zorettidi hayyottidi biyo hanotay issi issi keettan ay malatii? Intte meeziya ane tawu qonccissite.

Issi ambbay baaso dichchaa oosuwan kumetta giigissis yaagiyooge deree kawotettaara issippe waattan gididi oottanawu bessiyo baaso dichchaa oosuwaappe issoyinne attennan mucuridi oottiyo wodiyana. Intte intte heeraa laammanaayoo baaso dichchaa oosuwan ayi keesaa hasheteeti?

Goshanchchay ba gosha gaddiyan zerido gaashiya bayzziidi ba so naatussi laytta kumettaa namissaa wodiyan maanayo yaagidi qoraphiyaageeti issooti issoti de'oosona. Hagaa maaran issi izzaawu qoraphidi bason tigidi miidi ufayttidi de'ees. bashiyan tigidi go'ettiyo buqquray aybee?

Karssikarssay merettiyode kawotettay gittanchchata gixissidi go'ettiyo issi buquray des. Hegeekka asaakka woriyagges heeraa moottan oosettida baaso dichchaa oosotakka biitta bidintta kessiyogan erettes. Ha buquray ayibee? Ayibaappe oosettidee?

Ubba asay shammidi wottanaayyo danddayenna darotoo worqqa keettatuuninne tunggappe hegaadan kare biittatuppe ehiidi banttason bayizziyageetu keettan de'es. Kushiyan wottiyo alleqo kushiyan qachchidi wottiyo alleeqo. Ha alleequwassi woykko kushiyan wottidi bayizziyo saatiyassi gate woqqe?

Aadhdhida saminttan Tohossa Toophiyaa kifilliyaan wolqqama iray bukkidooga gaasuwan asay de'iyo keettappe tonqqettidi woykko laalettidi hara heeri biidoge eretiuaaga gidishin ha hara heeri biida asa qooday wodiyaappe wodiyaan gujjide de'ees geteshin payddoy woqqa gidide?

Qanttidi issi heerayyo de'iyaa qottaa deretetta duussa allaaliyaa qonccissiyo mara mankkay hagappe kase wodiyaan meezetettibeenagashin ha'i wodiyaan qassi asay keehippe meezetidi dummatettan giigisside de'ees erissuwa go'ettiyoogan yaagiyooga. Hagee daro go''ees giidi intte qoppekketti?

Hagee bayratiyaba, dere asaassi pagalanawu bessiya allaalle yaagidi kasiya kaaluwan oottanawu bessiyo allaalleti corati de'ishin aawatettay de'iyo gishshaawati issi issitoo baliyonne ha allaalliya asaara issippe zorettidi biyo meezee asha geetteesi shiini baaso oosuwa kaseyiyogaani oottiyo meezee ay malatii intte heeran?

Yelaydda shuhettida maccassiyo yeliyo wodiyan xinqqaqiyan woykko hayqquwappenne paxappenne naagetiyo kifiliyappe kiyada maanayyo bessiyo qumma asay daro shaakki erenaage denddidaaga coo yaaga haaga oyssaara de'iyaaga miizidoogan hayqqiyaageeti keehi cora. asay akeekkanaw bessena geeti intte?

Baassa keettaappe qommo baggaara kera keettaa ekkidi de'iya mati gelida na'ay darotoo jippaasiya yaagiyo zammaana buquran yettaa xoqqu oottidi yexissiiddi sooppe kare kiyennaani unddenna woykko adussa gam"eesii geetetteesi shiini I darotoo yettaa xoqqu oottidi yexissees. Xoqqu oottidi yexissiyogee gammee?

Asay lo"o yaagiini huuphiyassi qibaatiya woyikko tisttiyobaa yaagada shammidoogee issuwanne ashennan huuphiya qoqopi qolin kaalliya wodiyan ha qolettida huuphiya giigisanawunne tawukka ta payatettassi gaada payatetta eqotaa baada xeelettanaayo miishshaa xayasi shin tal'uutee taayo?

Nu heeran baaso dichchaa oosotuppe issuwa gidida ogiya oosoy suure oosettibeennaagaappe denddidaagaani guyyiya kayye kaamee ellelliiddi yiid nu heeran moorettidaagee denddidi biideeshsha oychchada siyadii?

Hisaabiya maarani issibaa issiba bolli gujjidi aassidi ba kushiyan oyqqanaayookka go"ettiyoogee de'ees. Qassi kushiyan de"iyaabaappekka guuttidi woyikko qannasidi go"ettanaassi maaddiyabati de'oosona. Hegaadanikka darissiyonne dumma dumma malaatati de'oosona. Ha malaatata shaakkada eray?

Asay darotoo bana guyye simmi xeelliyogaappe hara asaa malaatiyogan woykko biradhdhidi bessiyogan erettees. Mooriis, xayssiis, kaysiis, bonqqiis, boggiis yaagiyogan haraakko malaatees. Hagaa hara asaakko malaatidi bana xeellennaagee gamma geetii?

Heeraa dere asay haahosaappe yiidi zannaqanaayyo maaddiya zannaqa man'eta heebboyidi naagiyogan puulayidi oyiqqiyogan haratikka yiidi miishshaa qanxxidi be'iyogaa oottanaayo deretettayinne kawotettay oottanawu bessiyo corabati de'oosona. Ooneeshsha ba goshshaa ha allaalliya yuushuwan kiyiiddi de'iyay?

Wolaytta asay betessi belle baawa yaagidi leemmissees, hegee shemppiyo uttiyosay baawa yaagiyogaa cora wolayttappe denddidi duubaye biida macca naati hanotati injjettibeenaagan gaasuwan zaarettidi guyye simmidi haiy qassi oosuwa qaadaayo puddenne duge yaagiyaageti demmiddonaasha?

Seerappe kareera Moyyaleppe caama, maayuwa shashshiyaduwa oottidi bolla tisttiyobatakka gijjidi ekkidi yiidi de'iya issi na'ay ogiyaan ohettidi xaaciya yaratuura zal"iyaa gaasuwan kariskarissin shaakkidi asay a oyqqetidaaga yeddaaga yaagidi ekkidi yiidoosona shin ha zal"iyaa shoray suure geeti intte?

Keehippe malaliyaa, be"inkka be'a be'a yagiyaa daro asay yeemotidi he man"iyaan biidi zannaqidi simmiyo yeeqqi yeeqqiya zarphphe issi xeetanne tammanne laappun kilo metere gidiyaa addusssatettay de'ees yaagidi asay haassayyiyo ha zarphphe awan de'i?

Bootta kaamiyan oyddaa gididi issippe yiidaageetu giddoppe adussa gididi manaatsiriya wottida kaamiya laaggiiddi yiidi maskkootiya dooyidi wodhdhidi pesttaalliya xitti oottidi shammidi efiiddi de'iyogee hagee afikkaattoyiyye manggoyishsha?

Eceriya godaappe xayissiyogan erettiya kattaa miiddi mayuwa miidi wayissiyagee naa"antto biittaa yeggidi baqatanaadan oottiyogan erettiya gawaraassi daro go'ay des yaages asay. Hegaa siyido gishshataassi tankka tason haaranaayyo koyyaasishiini oyyoo dii bayizziyay de'i?

Zagoora yiidi wogga penggiya dooyidi soo geliyode ushachcha baggaara oyddu kifiletinne haddirssa baggaara naa"u kifileti appe sinttawukko shiiqiyode qassi aakki ekkidi asay yaa'iyo man"e malatiyagee issi guuxxenna tammanne yaagiyo asaa oyqqiya addaraashay de'iyogee hagee ooso keettay awee?

geeshsha maxaafan musee seeraa kessido wodiyani tammu azzazota kessidi issiraa'eeliya naati hageeta polanaadan kiittaa aattis. Ha aatido kiitata suure polanaadan kaali xeeliyo oosuwakka polliddogee hassayettiyaba hagaa maaran ha tammu azzazzoti awan kaqettidonaasha?

Gallassi ba maratuura penggen zin'iiggidi pee'iya henqqeleela bilahiyan qassi godaree kayisoy yiyo wode son zin'ida asaa denttidi qaaserettidi bessiyogan daro erettiya kanay so meheeyye kare mehee ayi keesaa ereeti?

Taani hachchi oosoy kushiya corartidooga gaasuwan laaxa kattanayo wodiya xayyada yehoy de'iyaaga gakkada appe qassi simmiyoode so yiyoode keettay mooretidaaga pudenne dugenne giishin laaxay ka'ibeenashin soon aybbako de'i?

Xomppee de'ikko salo gupantto xekkan biitta xekkan heeran moottan hanettidaba darotussi issigutti gattiyogan erettiya hegaadaanikka shammidi haariyaba gidikko wodessikka daro maaddiya daro naatuppe doommidi gitaa gakkanaashin dosiyo telebizhiuniya gatee ha'i woyise ereetiishsha?

Asay kattaa bashiyappe kessanaayyo go'ettiyo samppay, aattidi mizanaayyo go'ettiyogee qassi masoofee, hegaadaanikka unccaa zazzaridi itimaa zazzaridi bana koshshidabaayyo go'ettanaayyo maaddiya zazzareekka hegee ubbay so miishshatuppe issuwashin hagaa shammi go'etti ereeti?

Koyiro kifiliyan luxiya luxanchchatussi naa"aayyoo issi mala mayuwa shammada eta ekkidi efiya ubbatoo yaanne haanne simeretissiya kaamee hachchi yibeennaagaappe denddidaagan sooni maaddanaayyo ehido qeeri na'eeni moyisissasishiini timirtte keettaa gakkidonaashsha?

Mata wode maxxaafaa ooratta hanotan giigissidi luxettaa maaraa mankkaara biyagaa giidi attamissidi ehidoogee erettiyaba. Hagaara gayttidaagaani hisaabiya maxaafay oyddantta kifiliyassi biidi sinttaa hosppun tammanne ichchashaappe hosppun tammanne laappunaa gakkanaashin de'iyageeti suure xaafettidi yibookkonaa geettees. Hagaa waati giigissanee?

Bollan buquraa caanidi naa"u penggee de'iyo dere asaa caaniya kaamee wolayitta sooddo ambbaappe denddidi awasara kanttidi tungge bayis yaagees yaagiyoba lagge de'iyagee odiisishin tungge gakkanaashin woyisaa qanxxissiishsha?

Keehi puulattidi caammaa wottidi, maayuwakka qanttan maayidi, huuphiya binnaanaakka puulayidi 15 gidiya macca naati issippe kushiyankka ayba buqurakko oyqqidi duge simmidi boosona shiini Arbbaamincce ambbaani zannaqanawu biyonaashsha?

Salo gupantto xekkan cora biittati de'oosona. Ano biittata qoodiyaba gidikkokka laappunaa gidiyageeti yaagiyoogaa antertika gujjin. Antertikan darotoo asi de'enna. Haa nuukko yiyo wode afrikan ishatamanne oyiddu biittatussi eta qonccissiya banddiray de'es. Hegeetuppe heezzaa odite woykko xaafite.

Keetta gidduwa daro puulayes yaagiyo uttiyo oyidiyanne gonggiya giigissidi taayyo immite yaagidi massi moliyo oosuwa woyikko mittaa giigissidi asay ba koyyo koyyido qofaani go'ettanaadan oottiya macaran naqaashettidaageeti bantta oosuwan sinttawu kiyana yaagidi baaxetiiddi de'oosona geetteesishin hagee woreeshsha?

Suyqiyan caammaa qommuwan qommuwan doora wottada meraanikka dummaa dummaa wottada kare kiyida na'iya laaxaa maada yaana yaagaydda biido sohuwara haa guyye simmennan adussa wodiya gam'in kaydoyi Soo gelidi son de'iyabaa xexxeefidi efiichchis. Ha na'iya ba oosuwan gamma geetii intte?

Keettaa immiyay xoossaa. Ha biittaa bolli asaa naati de'iyoy unddenna wodiyassappeshin merinayyo de'ennaagee qoncce. Ammanida asa ubbay saluwan hara ooratta de'oy diyogaa matishin asay keettaa keexxiichiyaba gidikko hara deetti bayinnaagaadan ubbabay wurisoogaadan qoppesishin hagee likkee?

Darotoo asay bollaa tisttiyo som"uwa tisttiyo puulateta gujjiyaabata yaagiidi shammidi darotoo go"ettesishin ha meezee qassi taayo ashshees. Yaatin hagaa tisttenaagaappe denddidaagan dola taayoo de"iyaaba ekkada hemettiyaba gidikko zaarettidi ta de"uwaan ta qaattan ta puulatetan qohuwa gattiyoobi de"iishsha?

Kiyida seeran aqennaagetinne seeraa bollatetaa bonchanaappe yaagiyaa izaawati izaawatu biittaanne geeduwaa kaalli kaallidi galla qammi siiphuwaa digidi wuuqqiyoogaaninne boggiyoogan hegaadanikka balibakkiyogan erettidaageeti hachi dabaaban oyshettiyo gallassa. Yaa'aa kiyadii?

Kaamiyan manddaranaayyo injjetenna hegaadaanikka markkabiya malatiyabatun issi sohuwappe hara sohuwa baanaayyo injjetenna hanotan haaho biitti baanaayyo asay koyyiyaba gidikko bolla saluwara paallidi biya horophpholliya giigissidi medhdhidaageeti eranchcha geettees shiini hara hegaadaanikka zammaana ogiya oosota giigissanaayyo koyyiyageeti de'iyonaashsha?

Asay ha"i wodiyan banatettaa, ba puulatettaa naaganaayyo keehippe baaxetiyo wode gidiyogee ooppenne geemmenna qoncce allaalliya. Hagaa maaran tohaakka miginjjissi puulayidi cugunttaakka giigissidi haraakka tokkiyo meezee ha"i aahuwan meezetettiiddi de'ees. Yaatiini asay ba puulaa naaganaayyo waatawu bessi?

Mantta desaleyna haiyle mariyama nu tophiyaa kaletiyo wode deretettay denttiyo dusaa maccaraa, yo'otettaa alalliyaa baso dichaa ossotuninne dendiyaa alalettaa xekan xekan de'iya politika yaratinne awattetay de'iyo yaratti wodiyara zaruwa immana mala ottido ossuwaa hasayetti?

Issi izaway mikke uyikke giddi deidabappe guyee oliyogan qorapuwa meziya assidi daridi deinna gidenani baynabappe guyyee olididoganni shishidi kexiddo kettaa izaway osuwaa bichin bokidi moridi, heta motta kasee eriyogappe dumayidosonna, haga maran oyshettanna besokonna ha izzaeatti?

Wolaytta Sooddon qeeraanne woggaa galassi asay samintta giddon shammanaayyo injjettena gishshatassi corabata ississan wottidi bayzziyo man''iyappe banttana koshshaaga keena shammoosona. ha bayzziyo man''iyaninne shammiyoo man''iyaan dumma dumma buquray giigena yaagiyo ooshsha woykko maganaa ooni siyyaanne?

Asay leemisiiddi ammanndo mashshay tiriyan meqqes, yaages. Wurssidi ammannettido ezaawu zaarettidi caddes woykko qohes gaanaassi asay hagaa leemiseesi shiini ammanuwa issi asi ammaniiddi woykko lo'o asa giidi bayo sunttaa immiiddi ayimala hanotan gidana besii?

Ciishsha gallassi ta tana'ee darotissi shammido karetta caammay i tohuwassi hanana xayin guyye zaarada giyaa efaana yaagiyo wode he izaawu qassi hachchi yibeenna yaagidoogaani ha shooron de'iya laggeessi immanaayyo giigaasishin shammido miishshan ekkikke yaagawusushin intte woyigeetii?

Naatinne aayyiya shaahettenna bantteerontta sooppe duge baggaara de'iyaa keettaa asati zillaytti keerido maaran ha"i bullachchaa kessidosonashin ha bullachchan xeesettida bootta kaamiya oyqidi yiidaagee iyyoo aaye ishaa geetteesishin hagee tumee?

Issi bitanee yaanne haanne yedhdhiiddi yiidaagaa asay hagee laa waanide sahettidee ushsha gidanee woyikko matto gidanee yaagidi shiiqiyode peenoy haahuwan pereggin ushsha gidiyoogaa shaakkin hagee laa ayiba ushshee ogiya oyiqqidi soo yeennaadan oottidi yaanne haanne ganddigaarisdiyagee yaagidi asay oyichchiisishin hagaattan oottiyagee ayiba ushsha gidanee?

Oosoy baynnay oduwaa darees yaages asay haasaya wokiikaa haniya hanenabaa asaa asaara gattiyogankka erettees gaanassa asay wolayttan yaagees gidoshiin oduwa coo giidi haasayiya asay naagettananne hanenabaa haasayidi asaa shabirenan aggidi sarotettaasi haasayana bessenee?

Yettaa yexxiiddi shiiqida asaa pashkki oottidi noocu oottidi yeddiyogan erettees. Aduqqi ekkidi lee'e ha izaawu darotoo qassi mayoy garssaara bolaale karetta bollaara maayiyo mayoy qassi boottaakko baqqiyaga. Daroto qassi kushiyankka saatiya wottiyogan erettes. Ha izaawa eray?

Mittaappe massidi irkkaabootiya dumma dumma asay uttidikka go'ettanaayo maaddiya allaalleta giigissiyogan erettoosona jimma heera moottan de'iya biittaawati. Hagaa maaran jimmappe ehiidi ha buquraa bayizziyagee wolayitta sooddo de'es geettesishin awa heeran de'i?

Ooninne baayyo de"iyaa eraa aassanaayyo hakkaa ooraxissanaayoo aassi aassi baanaayo gujo maxaafata daroti bantta eraappe gussidi woyikko bantta eraa qonccissi pulttissidi xaafido maxaafati daroti de'oosona. Qommuwan qommuwan demmanaayyo danddayetti?

Kawotettaay ha laytti boniya gisttiya waaruwappe oosuwappe unddenna muruta demmanaayo halchchido maaran dere asaassi woykko gshshanchchatussi issippe danttiddi hoyidi go"ettanaadan daro ooduwa oottidi deesishin intte heeri gakkideye?

Asay ayfiyan be'idikka hashshukka yaagiyo mitta qommoti eti dumma dumma ginan de'enabba gidiyakkonne etappe nuun deemmiyoo okisijiiniyaa demmidi de'uwan de'anawu danddayenaba gidiyaakko asa naati ubbay ha biittaa bolli de'anayyo danddayees giidi qopeeti?

Ha'i wodiyan cora goshshanchati boniya waaruwa go'ettiyoogan bantta duusaa laamanawu gidin giyaa al'otettaa zarbbisanaayo cora oosota ootiidi de'iyaageta gidishin hegaa giddoppe issuwa gididdda timaatimiya murutussiyo alaalee goshanchatu de'uwaa laamiidi de'ees gaanawu danddayetii?

Mangguwaanne afkaattuwa hegaadaanikka tukkiya puuteta tokkada ta gadiya ta darkkuwa keehippe puulattida hanotaani giigisanaayyonne wontto bayiziinikka go"iyo gishshataassi naatikka miini bollan maaddiyoo gishshataassi zammaana tekinoologiyan giigida puuteta koyayisi shin awan de"i?

Beni wolayitta asay tammanne naa"u waraa wadhdhidi banttawu naatuura issippe gididi issi keettan de'anaayo keexxiyo keettay zandiidaa giigissidi dumma dumma puulattida hanotan keexxiyo keettay gulantta geetettiiye?

Sukkaariya suuttaa sugettaa hara dumma dumma harggetakka teqqanaayyo daro maaddes geetettiya guuraaninne omarssi oottiyo bollaa minttettuwa oosuwa issippe waattan oottanaayyo gixxidi kiyanaassi neeyyoo bolaalee de'ii?

Afirkaa ano biittani macca kaalettiyaageeti daro meezetettibeenna wodiyan kaalettanaayo awaatettaa immin imettida aawatettaa suure kiyanaayo yaara haara un"ettiyabati daridogaappe denddidaagan amerikaa biittaa baqatada biida izaayiya de"awusu. Ha izaayiyo ereetiishsha?

Macca naati issi baggaara yettaa yexxiiddi issi baggaara mayiwa meecciiddi issi baggaara kattaa kattiiddi heezzubaa issi gutti oottiiddi ne siyiiddi baanaayyo danddayoosona geettees. Matishin daroto nu heeran meezetettidabay maccaageeti yettaa siyiiddi bantta oosuwa oottoosona geetteesishin hagee gammee?

Beni wode wolaytta dere asay hagaappe Tunggi miishshaa laammidi zal"anaayyo paraa baluquwa go'ettidi boosona. Ha"i zammaana asppalttiya ogee gelin asay bonggottidi walxxaxxidaagan biyogee erettiyaba kaamiya go'ettidi yaagiyogaa. Hagee aybi gaasuwan hanana danddayidee?

Heeraa dere asaa darotoo wuuqidi daganttidi aaggennan ixxida izaawa heera dere asay issippe kiyidi boheesinne ha izaawu hayiqqinkka moogokko ason metoy merettiya a gidikkokka yaagidi naa"antto aara yibbaata gido yaagoosona. Hagaadan ayissi asay gii? Laammana danddayettennee?

Wulawushshiya yaagiyo harggee keehippe hannttaara hargge oykkiichchiyaba gidikko haakime keetta woykko dumma dumma hosppitaaletakka woxissin beettennan ixxidi ayfiya bicayi ekkinne asaa woruwayyo shuushunttiya allaalle. Gidoshin asayi heeran heeran ganddatti ekkiya heeran ha allaalliyassi xalee de'es yaagoosona. Pilggettan gakkana danddayiyo?

oge mandariidi shemppi ekkanawu kaamee eqqidosan ushachcha baggi zaaridi xeelliyoode darkkoy daarinchchay dumma dumma haytta tukkiyan yeggidi go'ettiyo xallottiya, naatiraa, deebbuwa malattiyabata tokkada issi izzaaya ba darkkuwa shuuyidaara hanna awa asee?

Taayyo nai'yo bollay qaachchidi shemppuwa diggin hakime keettaa efinikka hakime keettatikka suure haggaazzaa immana danddayibeennaagaappe denddidaagan daro asatanne laggeta zoretaa bessiyo wode supper markkeetiyan ha allaalliya shammada bollaa tisttiyaba gidikko I bollay paxana danddayes yaagoosona shin meran ayi malatii ha buquray?

Toophphiya biittiya bonchchettana mala, sarotettay naagettana mala, suuttaa gussidi, meqettaa meqqidi daro kitimaa qanxxida nu aawati banddiray xoqqu giidi kaqettanaadan darobaa oottidosona. Ha oosettida oosuwan oonne xalennana diishin adussa ogiya yiida. Hachchi yaatin luxetta keettan banddiray kaqettidee?

Moottaa giddon oorattabaa oottanaayyo qammi Galla maliyageeti keehi cora hageetu gidoppe zakariyasa geetettiyage issuwa gidishin hagee qassi biittaa bookkiya kaamiya medhdhida izaawaa. Hagaa mala naata minttettanaayyo deretettayinne kawotettaa ayibaa oottana besses geeti?

Daroti aawaassi tohoy keehippe adussa gididoogaappe denddidaagan caammaa shammidi wottanaayyo payidoy giigennaagaani daro metootoosushiin" caammaa medhdhiya pabrikkati nu heeran aakkiyakko geetteesishin hagaa yuushuwan geelladan oottanawu halchchoy hayyoy de'iyogeeti qopperkketi" yaagiya qofaa denttiisishin ammanttii hagee?

Azinanne machcho gididaageeti geletti eketti makkidi maccaasiya shaarada uddufun aginappe simmin yeliyo wode yelettida na'aa asay oorattabaa ekkidi yeesi yaagiyogan nu heeran meeziyan asay haasayeesinne ba huuphessikka I oorattaa yaagees. Hagee ay keesa tumee? Oorattabaa ekkidi yiyogan ereetii intte?

Booray, maxiyaa miizziya, deeshshay, dorssay, hegaadankka haree, paray, baluqqoynne dumma dumma so giddon de'iya meheti hagee ubbay goshshanchchaassi maccarn maccaran go'aa immiyaageeta gidishin so mehetun qoodettosona gidene?

Ha layitti waachchamo yunbersitiyappe doonaa dichchiyo macaraani luxiiddi oyiddu layittaa gam'ida iyuela nebiyu anjjettiyo wodee gakkidi gishshataassi etasoo asay pudenne dugenne giidi doosonashin ha'i hanotata injjeyidi baanaayyo kiyidonaayye?

Yelida aayyiya qeeri naati wayssennaadan eta kahaa pashkki oottiyanne sheeshshaa she'idikka hegaadaanikka miiriqidi moorettenna mala dumma dumma macaratun eta naagawusu.. Hagaa maaraani suppermarkkeetiyappe woykko dumma dummaba shiishshidi oyqqidi bayzziya eqotaappe shiishadada shammanaayyo gammay de'ii?

Polotikaa saynissiya macaran luxida izaawati eti bantta oosuwa oottanaayyo awu ooso keettan gelidi oottanaayyo danddayiyonaa? Hegaappe kareera qassi bantta luxido luxettan oottana xayiyaba gidikko hara qassi banttawu medhdhidi oottanawu danddayiyo allaallee de'ii?

Cora bana eranchcha yaagiya pollottikka yarati woykko polottikkaa alaalliyaabaa kummettan erays yaagiyaageeti hagaa mala yohuwa zaaziyogaappe agidi asaa maddoyo, asaa kaafiyo, asaa go'anna danddayiya heeran laamiya ehana danddayiya alaalletun hashettiyaakko ay metoy de'i?

Darotoo polotikaa macaraani dere asaa heemmidi suure ba aawatettaa kiyiyo meeziya goda gidanaayyo darotoo asay luxeesi shin ha lixiyo macaray qassi dummatettaani kare biittaa biidi qaadaa demmiyaba gidikko keehi lo'o yaageesishiini nu biittan luxidi eraa demmana danddayettennee?

Issi geela'o na'iya silkkiya haasayissa simmada ushachcha kushiyan oyqqidaashin awappe yiidonaa yaagidi asi shaakkidi eranaayyo keehippe metootiyo naa"u anggaara de'iyageeti, huuphiya gulletti uttidaageeti I kushiyappe. silkkiya ekkidi liphphi oottidi woxishiini geeduwa woxxi gakkidi oyqqida xaacee oonee eray?

keettaa woykko hinxxaa keexxiyaageeti darotoo addussa woddiya bantarkka bantta yaratuura keetta allaalliya oottiyaageetura aatoosona yaagiyoogaa. lagge diya issinna odaasu shini tankka issi hixxaa zal'iyaayo maadiyaga giigisanaayoo koyaasi shiini banttarkka hagaadan qoppidi oottiyageeti lo'o geetii intte?

Koyro digiriyaa ekkidi luxxidi kuuyidaageti naa'antto digiriyaa luxxanaayo luxxanchchati keehiippe amoy de'idoogaappe dendidaagan luxxettaa maaray mankkay ay malati wolaytta sooddo yunbberestteekka aymala hanotaan luxxissidi de'ii yaagiyagaa asaa lal'iidi oychchidi de'oos shin hagaa yuushuwan intte eriyobi de'ii?

Gandatti ekiyaa heratun baso ossotti wodiyappe wodiyan akiddi yi benagenne goshanchatika batntta darikon darichan, shoqani murutisido alaletta guys kesiddi bayzanayo daro metotiddi de'iyoge, ogiyaa xayuwa gasuwana gidishin haga metuwa pagalanayo gishawati ay ottidi de'iyonashaa.

Dumma dumma ammanuwa eqotati ortodookisiya, kaatoolokiya, protisttanttiya isilaamaa, yaaginikka bantta ammanuwa eqotatuuni siiquwaabqa, saruwaabaa, issippetetaabaa luxisoosona shin ha"i wodiya yeletay ayissi shabirsaa doori akeekeeti?

Hagee O keettay giissiyagee uuttaa. Hanna O na'ee giissiyagee puulaa woykko maayido maayuwa yaagees. Darotoo puulanchcha gidanaayyo lo"iya maayuwa haratikka yeemottidi shammanaayyo koyiyo maayuwa maayanaayyo dooretteesishiini maayoy keehippe al"ees. Yaatin waatidi ha metuwa pagalanee?

Mati nu heeran keettaa keexxada aaho shuuriya goda gidada kaameekka de'es darotoo eta shuuriya yiidi eqqiyagee naa"aa gidiyage yaagiyogaa. Hageetu goda gidada issitookka izaayyiyo be'i erokko I naati nu ha keettaa yi yiidi aqoosona nu keerankka beettoosonashin ha izaayyiya oonee be'i ereeti?

Beni asay galbaa hiixxidi sa'an zin'iyoogee aadhin madabaa agidi puula algaa mosbboldiya woykko indaa injje indaa yaagiyo indan zin'iyo wode yiini ha'i asay keehippe dummatiisinne laamettiis. Hagaayoo gaaso gidanabay ayba geetii?

Wogga galla gurani jabbijoriyan tamanne naa'u saatte heeran geeshsha maaxafa kushiyaan oyqqidi boottay haahuwan erettiyagga oyqqidi issimala maayuwaa maayi ekkidi dugetta nu heerara wodhdhidage adussay hagee Akibera malattes shin Akibareye hara ase?

Daroto erissuwa puulayidi ootiyogan malaatettes yaagetettiya adussa issi mala mayuwa mayiyogan erettiya izaawu karetta kaamiya laaggidi hagaa heeri woyikko hagaa shuuriya heeri yiideeshsha? ne ayifiyan be'adii?

Asay darotoo ha"i hakkamuwa macaraani eranchcha gididi dumma dumma heeratuuninne man"etun asay payyatettan eqotata dooyidoogaani biidi hakkamettiyogee erettiygaa. Matishin asay wogaa xaletakka go'ettiyaba gidikko lo'o yaagiya meeziyan nu heeran asay darotoo qoppeesinne haasayeesishiini hagaa intte woygi maayetteetii?

Issi bayuo miyo kattaa kattanappe kasettidi kushiya meeccetichidi, ba heeraa geeshshichid, katta kaattanato go"ettiyo buqurata giigissanawu bessiiyoogee eretiyaaba. Gidoshin hagaa oosuwan peeshshidi maara naagenna asay harggees getees. Etayyo ane aybba qofaa immiyakko keehane?

Mittaa massi molidi giigissiya haashiyaageeti keettaa keexxidi kuyyida izaawayoo penggiya giigissanaayo hegaadanikka maskkotettakka qorereettidi giigissanaayo mittaa shammanawu etakko biido wodiyan eti zaarido zaaroy gamma gidennaagaappe denddidaagan yiillotiisishin shammanawu bessees geeti?

Guyiya kayye kaamiyaani hachi santtaa, qosxaa hara dumma dummabatakka issippe oyqqidi gelissidaage hachi be"ays simi ta haga zal"iyo man"iya yaada adussa wodiya gam"aysinne hagaappe kase wodekka unddenna wodiya gam"aasishin be"a erike awuppe ehidee I hageeta buqurata?

Beni tophphiya biittiyo issuwa oottana huuphessay tohossaara, aggoy arshshuwaara issippe gididi waattan biittee dichchaassi eqqanaadan kitimaa qanxxida hayilemariyama mengistu kawotaa araataappe wodhdhiyo wode deretettaa issippetettaa minttanaayyo waattan gididi etaara oottida asatuppe ne hassayiyogeeti woyikko eriyogeeti de'iyona?

Biitaanne hattaa naaguwa oosoy daro go'aa imiidi de'ees goshanchchatussi. Biittay meecettidi beenaadanikka daro go'eesishin dere asay ha alalliya hashettidi heeran laame ehaanayo qaaxiidi de'iyo qaattay etaagee ashsha geetees shin deretetta dentettiyo ginan aybbi oosetto geetii?

Zino manchisteriyaranne arssenaliyara omarssi naa"u saate baggan kaa'idosona. Hegaappe simmin oyiddu saatiyappe tammanne ichchashu daqiiqay aadhdhin barssanoollati kaa'idosona. Hegaadaanikka qammi kaassa be'ana gidishin tana xiskkoy iissin aqada hachchi kaallana yaagiyode naqaashaa demmanawu xomppee xayis intte heeran xomppee dii?

Karetta qoliyaa gixxada bollaara boottaa maayada, huuphiyaan karetta shaashshiya qachchada, siniyaa oydda gidiyaaganne jabana oyqqada lanqqiyan uttida asata sarottaydda sinttawu elelladda baydda de'iyaara hana Gifaatiyye?

Babbanttoy ushshanne uyi erennashin zino laggee de'iyaagee hara heeraappe yiidaagee shoobbana haaya laaxaa issippe maana yaagidi laaxaa miido sohuwara ane irxxabaappe guuttaa pashkkigi ekkana yaagidi ushshidoogee ganddigaariiddi Soo yisishiini gakkideeyye?

Salo gufantto biittata issuwa oottidi mayzziyagee zammaanatettaa. Zammaanatettaa kaallidi qassi ooratta diizayniya woykko qottay giigin yiya maayotinne gittati alleequwappe asaa naati wogaa yeddidi kiyanaadan oottiiddi doosona. Yaatin yeletaa tamarssanawu waanana bessii?

Wodiyaappe wodiyaan baaso dichcha oosuwasi mudetiyaa marccoy woykko miishshay gujji gujji yiidoogappe denddidaagan ambban de'iyaa biittawatu oyshshay wodiyaa ekkenan zaaroy beettin asay ogee injjetidaaga bonggotidi baanayyo qaata doommiday oone?

Odoy oyddu deriya bashshees yaagees wolaytta asay hayseyiiddi. Odoy hagaa cora asaakko gattiyogee suure gididi tumatettan gidana xayiyaba gidikko kessi ekkidi guutta issi naa"u qaala gidiyageeti kiyiyaba gidikko daro asaa shabbiranaayyo danddayettees. Hegaa gishshataayyo naqaashaa shiishshiyageeti ay mala hanotan giigissan bessiyonaa?

Bolumaraa de'iyaa luxettaa ubba heraa gattanna giyoganni kowotettay ushachchaa kushiyaan oyqiddi qaxidi deiyogga malatiyaabatti, maxafaa atamissidi duma duma heraa yedidi deiyoga maranni wolaytta sodo ambasikka koshiyaa maxafayi gelideshshaa?

Bootta woraqattan woykko dawutaran xaafanayoo asay go'ettiyo mishshaati de'oosona. Hegaappe quccin kichchichchiyaagee aduqqi ekkiyaagee biiriyaappe dummattiyaagee bulatti ekkiyaagaa asay darotoo asay qeeri naatussi shammees aybee gaasoy?

Toophphiyan de'iya nu paapirkkatuppe issuwa gidiyagee juusiya woykko hagaa gukkiyabata murutissiyagee issuwa gidishin qeeri naati darotoo Keekkee geetettiya juusiya shammidi uyiyo wodiyan keehippe ufayttoosona. Hagee qassi darotoo heeran de'iya suuqiyappe maaraa mankkaa oyqqidi oyqqidi suppermarkkeetiyan beettees geeshin tumee hagee?

Naata luxetta keettaa efiyaa kaamee taappe daro miishshaa qanxxissiyo gishshataasi ayssi ubba de"iya miishshata shiishada soon shammikkinaa yaagada halchchada qoppada gumurukiya woyikko shammidobaa soo gelissiyaa eqotaykka kaafana yaagidi qaalaa gelido maaran shammana gaysishin shammiyakko tawu keeheshsha ha allaalle?

Ha"i wodee ehiido gulbbataa gakkanaayo aduqqiya caammay keehippe puula. Urqqa wodiyanikka wottiyaaba gidikko meeguwa addiniitayikka kanttena gishshawu asay ufayittidi baayo giyaappe woyikko bayizziyo man'iyaappe shammes. Mati shin ha"i gatee woqqee?

Beni wode asay gifaata baalay gaakiyoode keettaa puulayidi, dumma dummaban alleeqqisside, hegappe kanttiyaagan qassi wuyggiya pitti giigissichidi oshshan meeshshoona. Issoy issuwaa xeessidi baala moosonanne puulayiyo meeziyakka woommosona, ha'i ha meeze dii?

Chaynaa biittan keexxettiya hagaa nu heeraan woikko toophphiya biittan keexettiya keettaara issi mala gidenaagaayo gaasoy asay puulayidi hinxxaa keexxiyageettikka woikko keettaa keexxiyageettika dumma hanotan qoppidinne halchchidi keexxoosona. Yaatin eti keexxiyo meeziya heeran de'iyaa haa keettaa keexxiyogan erttiyageta waattidi meezetanee?

Erissuwa donxxayide pudeppe duge simmidi biya kaame oyddu xeetanne ishshatammu milloone kessiya buquraa caana uttidoogan asay la hagee erissuwa oottiye buqura caanidi issi sohuwappe hara efiii yaagiyoogan haassayide de'eesishin tumukka buqura caanide?

Huuphiya binnaanaa pude pixidi issi mala maayuwa maayidi geeshsha maxxaafaa yaagiyo xuufee de'iyo karetta maxaafaa ushachcha kushiyan oyqqidi wodiya wurssettay gakkiisii marotettaa oychchite yaagiya xuufiya xoqqu ootti oyqqidi dugettaa biyagee awugaa ammanuwa kaalliya na'ee?

Darotoo asay meeziyan boriyo hiilla yaagidi haasayiyaba gidikkonne hagaa biittaappe urqqaa munaqqi giigissidi jabanaa, baattaa hara dumma dumma urqqa miishshata giigissiyageeti eranchcha gidiyogaadan ha'i wodiyan dumma dumma maxxaafati qonccissiiddi de'oosona shin ayissi xaaxi waaxin hageetu macaraani haggaazzikki?

Eqotatti bantta otiyo osuwaa daroto kayiyaa gidenanni mino miyetta mintetti ekiddi biyoganni erettosonnaa, goshaa macaranni ottiyaa ha oso kettayikkaa ba mino miyayaa gistiyaa zeradaka muruttaanchaa kesasi goshanchata yagessishinni tumattetanni oduwaa gatiyaagetti gatanayo ayi otanawu besiyonna?

Haydaa xaafissida sintta xeera kaalettiyageeta yaagiyogeeti tumatettan asaa kaalettiyageetanne asay denttiyo oyshaa metuwa pagalanaayyo bayrayidi woxxiyageeta baso pacaa kunttanaappe kasetidi yaagiyogaa. Haga mala meezee ha"i Toophphiya biittan de'ees gaanaayyo danddayettii?

Ayikali miyyiyan supper markkeete keettaa dooyida izaayyiya "Omo mayikiro fayinansiya" giyo eqotaappe tal'a ekkidoogan Galla qammi un'ettidi izaayyiya ba supper markkeetiya aassada lo'o xekki gakkennaadan acuwa woyikko tal'iya qanxxanawu xayada barchchetayidda dawusushin kaafiyakko inttiyo ay malati?

Doozatu giddoppe asa naati payyatetassi go"ettanaw maaddiya corabati de'oosona. Pilggetan gakidi laboratory gelissidi go"ettiyaaba gidiko maaddiyaabati nu heeran nu moottan de'oosonashin hagaa yuushshuwan eranchcha yelettay keehin guuttaa. Yaatin yelatta aasanaw ay oottane?

Ashuwa suppayi anccidi pilaara gaattidi bootta sawuwaa karetta sawuwa okkashiyakka gujjidi tuummuwakka a bolli yeggidi oyssaa loytti tiggidi kattiyo wolaytta wogaa qumati wolaytta balteettati kattiyo qummati de'oosona. Hegee ayba geettetti?

Alleequwa qumaashada tohuwappe huuphiya gakkanaashin puulattada daro asay malaatishin kanttada hegaara dugettaa sholaataydda biyara, luxetta keettaappe simmiyara hanna laa A ooneeshsha? Onaa gidaneeshsha? Shaakkidi eriyay deetii? O woytanawu koyidobay diyo gishsaassa.

Zal'iyanne giyaa dichchaa beeruwan uttiyo oyideenne baawa buqurata qassi wottiyo man'eekka baashin ha allalliyassi periniichchere keettaappe iqata woyikko buqurata shammanawu koshshay de'eesishin xaaxi waaxin ha beeruwayyoo gidiya buqurati woqqaa gidiya gatiyan shamettanee?

Nu heeran qoocciqoocuwanne santtaara pilaara gattidooga kattiyoogan daro erettiya oyssa caalettada tigin asay haahossappe silkkiya shoccidii tara oyqqidi miyo keettaa issina de'iyaara asay darotoo ufayttidi yiyyaaba gidikkonne asa mokka moyssiyaariyo metoy dees geetes tume?

Medhdhi xaafuwan meezetiyo allaale taayyo de'iyo gishshaw, medhdhi xaafota corata xaafidoogeeti qanttanne addussa getettiyaageeti ta soon de'oosonashin attamissada dere asakko gattaanayyo abbiya pacaa gaasuwan soon wottaagidoogeeri de'oosona gidoshin asaa duussan laammiya ehanaw danddayiyaageeti. Ha qofan intte qofa immitte.

Ambban ogiya doonaa puulayiyo oosuwan moodettidaageeti xeetanne tammanne usuppuna gidishin hegeetu giddoppe issi xeetanne tammanne naa''aa gidiyageeti, qassi kawo oosuwakka oottiyageeta gididoogaappe denddidaagan asay hageeti naa''u oosuwa waatidi oottanaayyo denddidonaa yaagees shin intte woygeetii?

Xoossa zarphphee, ajjooraa soossoy, Daamoota deriyappe duge simmidi miyyiyara duge goggiya haattati dumma dumma heeran de'iya allaanatuuninne ambbatun de'iya zannaqa man"eti awan de'iyonaashsha? Qassi etayyo wolaytta sooddo ambbaappe baanaayyo woykko manddaranaayyo kilo meteree woqqee?

Guuttabaa gaaso oottidi ha"i yelagati bantta de'iyosaappe baqatanaayyo dooroosona. Biidi yan qassi laamettidi de'anaayyo hanotati ushachchana xayiyorin olidi qassi hara sohuwa baqatidi woykko betidi metuwa barcbchiya barchchiya giddo geliyageeti keehi cora. Yaatin hagaa mala xeelaappe eti kiyanawu ay oottana bessii?

Yelido naata keettawaara ha biittan ola aggada Tunggi baada hegaara Dubbaye baana yagaada Ballasee na'iyaa kiyyidaara awa gakkidaako hano gakknashin de'iyo sohoy erettenashin bettiyaa biidi baaqattidi xayyidaageeta kaallidi xeelliyo silkke payddoy de'ishsha intte eriyoobi dii?

Haaho heeraappe mandarada issi alaalee tanan gayttidaagan mooto malay doometin ha mootuwa gaasuwan haaka mandarada yaasishin haakki mandarida izaawati shiiqidi hagaazettiyo man'ee de'iyo he sohoy awugaara kesiisha?

Wolaytta sodo Amba giddon tukkiya bayizzidi bantta de'uwa laammanaayyo qaaxxiddi de'iya oosoy bayinna yelagati ayi keesaa banttade'uwan oottidi laamettidaakkonne bantta so asaa laammidi hara lo'o xekkaakko pinnidaakko kaalli xeelliyogeenne gishshaawati bantta aawatettaa kiyiyo meezee ayi malatiishsha?

Mittaa ayfetu qommoppe issuwa gidida asay daroto darkko daarichchan woykko shooqan tokkenna mangguwaa afikaatuwaa mala gidenan woran dozati de'iyo heeran de'es shin asay miidikka he allaalliya go'ettes he mittaa qommuwaa yaagiyoga; meran karetta ayba geetettiy?

Tawu lagge issina shaara gididaara ashuwa maanaa yaagada tana sooni uttissuwa digin silkiyaakka shoccada barkki taayo ekka yaarikki yaagin ashuwa shammana gaada ambbaa kiyaas shin hachchi kaamekka de'ena sanbbataa shoraara ogee kaye shin oysoppe demmaneeshsha mal'iya ashuwa intte ereetti?

Wolaytta televizhiine eqotaa hara issi mala oduwa gattiya eqqotatuppe dummayiya issi malaatay de'ees. daro deretettay dummatettan kaalana mala geetettidi giigidaagee de'ees. Hagee ha malaatay aybeeshsha. ay malatiisha ereetii?

Asi ubbi gitaa de'uwaa duussa ollidi haaho biitta manddaridi de'uwaa duussaa lammana yaagidi baxxetiyoogee ayssi hagaa qopii? Ba heeran de'idi, asaara zorettidi, de'idaaba Xoossi anjjo giidi woossidi laammettanyyo aybi diggin asay harassa manddari, eriyoobi dii intte?

Oduwa asay sittaaninne giigissiyagee bayyo injjetennaageetaa qanxxidi ba oduwara beennaageeta diggiichchini sissiyo maaraa mankkay de'es. Hagaa maaran uttidi siyiya kaalliyageeti ubbaa siyiyogee ubbay maaddes giidi ekkanaayyo danddayissishsha?

Taani laappun tammu gidiya yeechchaa keettaa keexxada de'anaayyo koyidoogaashiini ushachcha baggaara qumaa kattidi miyo haddirssa baggaara qassi bollaa meecettidi qeeri naatikka aqiyo kifiliyara ubbaa gatti gujjiini xaaxi waaxin woqqu biray gidin keexxanawu danddayiyanaashsha?

Gal"a kaamiya laammada oorattaa shammanaayyo qoppoosappe Laytta heezzaa gidiisishiini miishshanne shiishshada, shiiqidaagaakka qassi worissada zaarana giida izaawussi immidoogee izaawu hanniira hanno baasi geennan xayiyaggiisishiini gal"a kaameera gam"a geetiiyye oorattaa shamma geetii?

Issi usuppuna gidiya asaa caanidi issisaappe harasaa efaanayo eenotay woykko sohoy imettidogan asay tamanne yagiyoogaa caanidi asaa un'ettidi harasohuwaa efiyoo meezee nu wolaitta sodo amban erettidi de'iyaabaa. Yaatin derekka gelikke uttikke yagiyoogan baappe nasgettiyaabaa waanidi kiyana bessi?

Seeraa bollatettaa bonchchissiyageetinne naagissiyageeti bantta moodettido macaraan heeraa dere asaara issippe gididi oottiyaba gidikko heeran saruwa xayssanawu karssikarssay merettanaadan qoppiyageeti geelladan oosoy baynna yelagati uttigidi sarotettaa xayssanawu qaaxxiyageeti de'iyaba gidikko oyqqanaagee metenna. Ha allaalliyan ubba asay hashetanaayyo bessennee?

Cora macca naati shammidi som"uwa tisttiyo bullatti ekkidi oyqqiyodeekka kushiyan laxaxi gi ekkiyaagee singgi siyiyo wodekka loyittidi sawuyiyaagee tiyetti makkidi kare kiyiyo wodekka awaa ayfiya demmidi puulaa kaseegaappe yaa gujjiyaagee hegee I aybaappe oosettii?

Polotikaabaa oottiyaageeti ha'i wodiyan toophiya biittiya kareppe haa gelissiyogaa gisttiya agada kare biiti yaa yedaydda de'awusu yaagosona. Biitawati mati shin daabuwa shamanawu xayiddi keehippe barchetoososna. yaatiini kare biitti biya gistee ay keenna tummee?

Ha'i taani oottiyoy kawo ooso keettaana. Kawo ooso keettan tayyo qanxxettiya miishshay naa"u sha'anne laappun xeetanne oyitamanne hosppun bira gidishin hagee qassi ha'i ta de'uwa zarbbissanaayyoo suure baanaayyo danddayabeyikke de'uwa al'otettayikka worqqaappe darido gishshataassi zal'iya macaran moodettana gayisishin awugan moodettiyakko keehee?

Benni wolayttaa woganni woratte shankanni wolqamma getettiyaa gamuwaa, mahiyaa, dangarssaa, gudunttaa malatiyaa do'attaa woriddi choraa shankkanchatunni doodetiddi ba soo gayrettiddi i simessi he wodiyan soo simiddi hayttaan wottiyogee aybaa getetti?

Bilandduwa meqqida maataara asay dumma dumma heeran giigiseessi shin ha alaalliyakka gujjada haytta tukkiyakka shiishada boynaaka giisisiyoogan bayzzzanaayo kiyaassi shini hagaa allaaliya bayzzanaayo woyssa gidiya biray tayo denddo gidane?

Daro miishshaa kessidi asay shamidi tisttiyo woykko ba puullaa naagiyogaappe soni giigissidi meran meran dummayidi giigissiyoogan asay ba puulatettaa naaganayoo aybbinne digiyabi de'enna. Hegaa gishawu inte inteson giigisidooge keehi daro keehi daro lo'o yaagiya qofay des shin woygeetii?

Tunggan zannaqa biiruwan salo gupantto xekkan hegaadaanikka biitta xekkan kushiyan oyiqettenna buqura oottidi wogaa oottidi xaafissanaayyo wolayitta kochchaappe moodettida city issi buquraa xaafissanaayyo baanaayyo giigi uttisishiin keeridoy awudee?

Zorin iixxay zoodi ba"ees giyogaadan zinaasha odishin ixxada Duubaye baada Dubayeen yan hanotati injjettenan ixxiddogan hiitta lagge gidada unddenna wodiya gam'ada haa ba aayyeeso simmasu gettees shin hayqqoy paxaykka erettenna shin biidi issippe oychchanne?

Asay layttaa giddon unddenna wodiya oosuwa oottidi un'ettida kaha pashikki oottanawunne ufayttidi bantta naatuura harassaa biidi zaarettidi soo yaanaayo keehippe dooridi zanaqqiyo cora man'etti de'oosona shin hageetu giddoppe kasetiyagee hagaa yaagiyogaa intte eriyooge de'ishsha?

Meretaabaa pilggiya issi pilgganchchay ha laytti wolqqaama iray bukkiyaba gidikko issi issi heeratun woday woddidi asaa qohanaayyo danddayees yaagido maaran asay de'iyo sohaappe denddidi ha sohuwa biidi bantta naatanne ba keettaa ashshi ekkanaadan zoriiddi de'oosona. Gidoshin asay ixxiis shin aybi kehee?

Tohossa Oomo baggaara Aari moottay hegaa jinkkaduwa oyttidi darotoo maccaageeti alleqottanaayyo yaagidi huuphiya biittaa tisttoosona. He biittaa tistiddoogaa qassi unddenna wodiyassi leemisuwassi issi agina gidiya wodiyassi gam"oosona. Hagee payyatettaa baggaara woygettidi xeelettii?

Ha'i wodiyan zammanatettay aakki aakki yiiddoogan beni asay tukkiya soon kushiyan caddiishin ha'i hegaa agidi asay hegaa agidi asay mashiniya tukkiya caddiddi liiqqissidi penttissidi uyanaayo maadiya buquraa giggissiddogaan asay go'ettees shin gate woqqe?

Luxettay ooso ubbaayyo kane yagiya kure qofan ha'i wodiyan kawotettay luxettaa macaran boolumaa xaafissanawunne murutanchcha yeletaa ayifissanawu sinttanaa biittiyo sheerettiya biittaawati yeletay guyye attenna mala daro tanggota ekkiiddi de'iyogee gamma giidi qoppeetii?

Wolqaamay biran tummaa tuccin afuxxiidi de'iyaageeta gakki gakkidi maadidaageeti dumma dumma heeratun keehippe cora gididaageeta gidishin hegeetikka eta tummay dabaaban kiyidi pirdettin sunttay xeesetana mala ootidaageeta intte eriyoogeeti woqee?

Salo gupanttonni ortaba merhiyoganinne gigisiyoganni coraa bitatti ekiddi banttaa heraanikka meziyaa womanna mala eranchaa gididaa pilganchatti kehi choraa, nu heranika hagetu mala asanayonne hagetti ha go'idfi nu herassi lamiya ehanna mala yagiyogani kopettidabbi de'i?

coraa gattiya eqqotattun worddo naqaashaa yaanne haanne zaazzidi biittay biittaa bolli izzaawati izzaawatu boli dendana malanne asay tummatettaa oykkidi suure banta sintaa kiyenna mala bantta koshshaa oottiyaageeti seeraa maaran oyshettidoogaa siyidettii?

Issi izawu issi gallassan heezzu letereppe bolla haatta uyyanayo eenottay sayntisttetu baggaara immettidaaga gidishin ha pilgganchchati galla galla heezzu letere haattaa uyiyyoode payyatettay boxxoxettees yaaggosonashin hage kaalli xeellidi payyatettassi shaakki eridi be'iddobi dii?

Taani oge manddaradda laaxaakka wodiyaara maanawu bessishiin wodiyaara maanawu wodiya xayada keehi daafurada yayiis shiin ha'i qassi laa aybi xalesha soo yiyode son ayba kattikka de'iyaba malattenna shin ta na'ee neeni giggissiddobi woykko ha'i maanayyo haniyabi aybi de'ii aybbanne giddikkonne tawu haa aattaagarkki katti dii son?

Taani ta laggetuura oroomiya dalgga manttiya issi issi zannaqa man'eta diredaawanne harere hegaadaanikka tigiraye dalgga manttetun de'iya dalgga man'eta be'anaayyoonne ufayittidi kkahaa pashkki oottidi simmanaayyoo dumma dumma ginatun giiguwa kuuyyidashin ogee sarooshsha siyidetii?

Issi eqotaa hara eqotaappe dummayiya malaatay de'es. Ha malaataa qassi he eqotay baasettishin a dummatettaa woykko I dumma gidiyoogaa ha malaatan dummatiyogaa erissanassi darotoo go'ettes. Gidoshin he allaalliya kaallidi xeellidi immiyay oona gin ereetii?

Dichchaa oosoy issippe hashetana xayikko haasaya xalaalan yaanawu danddayenaaga giddiyo gishawu Asy ay keesaa akeekkidi heeran laamee yaana mala dichchaa oosoy boxxooxetana mala gala qammi koshiyabata gigissiyoogan dichaassi kushoya micciyoogan qaaxiyo meezee ay malattii?

Hachchi qeeri naatu allaliyaa xeeliyaagani issi sohuwaappe hara sohuwaa efiyaaagetta teqqiyoonne etta wolqqa haddasani wurssiyagetti haddassan wurssena malla sinttana biitta sheerettiyaa naatta ayfissanayoo giigettiya odduwaa be'addi?

So asayi Issoyi issuwaara maadettidi naati aayeessi aawaassi azazettiyaba woykko kiitettiyaba gidikko sintta naa eta duussaykka wodiyappe wodiyan ooraxxiiddinne laamettiiddi anjjettidi sinttappe lo'o de'uwa de'anaayyo daro maaddees giya naqaashshaa nababaas shin hagee tumeeshsha?

Nu heerappe issi na'iya yimppuwa woykko bokisiya annaaciyan kase nu heeran A mewzetiyode asi hagee ooso gididi mizenna laame ehaanaayyo danddayenna yaagidi borishiininne karishin ba oosuwa mintta oyqqidaara ha"i salo gufantto xekkaani sunttaa xeesissaydda de'awusu. Yaatiini ispporttiya macaran aawatettay de'iyogeeti ay oottana bessiyonaa?

Darotoo macca naati bantta puulatetta naaganayyo un"ettoosona. Issi nayyiya nu shoorora kanttin heeray tonggu giidi ullido gaasuwaan asa ubbay ba soo ba sooppe kare kityidi ha na'iyaa tisttidobay aybba gidanne? Nuun nu heeran meezetibooko yaagosonashin asi tisttidi keehippe sawuyyaabi abbappe oosetishsha?

Issi yiggidi xeelliyoode oyiddu xeetu apala gade gidiya sohuwaani apkaatoy, manggoy toketti uttin gidduwan gidduwan yedan yedan zo"o meray tiyettido keettatikka corattidi de"oosona. Duge baggaara qassi ollayikka miiriqay gidi xayissiyogee de"es. Hagee o gibbee?